Fanomezana tsiro sy hanitra ho an'ny sakafo, misy ny masiaka. Akora ôrganika avy amin'ny zavamaniry izay mamerovero, ampiasaina amin'ny ampahany kely amin'ny fandrahoana izy io ho toy ny fitehirizana na fandokoana, fa koa amin'ny fitsaboana. Vovon-tsakaitany, safrana, dipovoatra, ny jirofo vovony, ny tamotamo, ny tongologasy sy ny havozomanitra.

Ny goavy dia voankazo teratany any Amerika afovoany, avy amin'ny fianakaviana mitovy amin'ny jirofo havozomanitra na "cannelle" izy io ; izy dia boribory na miendrika poara, telo hatramin'ny folo santimetatra ny sava ivony ary misy aza hatramin'ny roa ambin'ny folo santimetatra amin'ny fambolena sasany.

Trondro voahendy mikarepoka natao laokan'ny vary gasy mena, anana mitokana natao rony ary lasary laisoa. Mitambatra anaty lovia iray miloko mavo tanora.

"Mpamosavy aho", izay no boky nosoratan'ny tanora iray malagasy atao hoe i Naly. Ny boky dia mitantara ny tantaran'ny tovovavy iray lasa mpamosavy tao aorian'ny fahadisom-panantenana mahatsiravina tamin'ny fitiavana izay nolalovany.

Fitaovana entina hianarana ny momba ny lalàna sy ny fitsarana hahatratrarana tanjona ho tonga mpisolovava maty hanina. Io ny solo-saina ny boky sy ny taratasy ary ny penina hanomanana ny fampiarana izay fianarana natao. Na izany aza dia ilaina ny maka aina, misotro rano sy misakafo kely hampihiratra ny saina.

Ny sainam-pireneny "Bénin" any repoblikan'ny "Bénin" natsangana voalohany tamin'ny enina amby roapolo novambra sivy amby dimapolo sivinjato sy arivo izy io dia mampiseho ny lokom-piraisankinan'ny Afrikanina telo nindramina tamin'ny sainam-pirenen'i Etiopia firenena afrikana izay nanohitra ny fanjanahantany Eoropeanina hatry ny ela.

Olatra fihinana izay voatahiry anaty siny fitaratra, malaza amin'ny tsirony mafilotra dia mafilotra. Maniry eny amin'ny ankamaroan'ny ala mafana izy io ary amin'ny fararano no fijinjana azy.

Ny voasary, ankoatra ny fanaovana azy ho tsindrin-tsakafo, voankazo azo am-piasaina amin'ny fomba fitsaboana tsy tambo isaina ny ranom-boasary. Azo anaovana mofo mamy ihany koa, alikaola sasany, ny amin'ny fandrahoana sakafo toy ny gana miaraka amin'ny voasary.

Tsaramaso mena misy loko manomboka amin'ny mavokely ka hatramin'ny mena na mainty, izy ireo dia manoana ny fahasalaman'ny fo, misoroka ny fitohanana ary, mandrindra ny tahan'ny siramamy ao amin'ny rà. Amin'ny lafiny iray, ny prôtehinina ao anatin'ireo voamaina ireo dia manampy amin'ny fananana sela salama.

Sary sikotra sy poaketra kely fapirimam-bola ary zava-kanto maro samihafa vita amin'ny tandro-komby sy hazo lafo vidy. Misy ny sary baobab, ny olona kely voatefy sy voasikotra tsara. Vita amin'ny akora vaofantina ary koa ny trano kely maneho ny firafitry ny trano gasy.

Baobab kely vita amin'ny vy izay narafitra tamin'ny tanana ary maro ireo mankafy azy atao haingo trano ary maro ihany koa ny vahiny izay mividy azy io atao haingo trano any aminy.

Takelaka lehibe mipetaka amin'ny rindrin'ny trano avo iray, misy ny dokam-barotry ny orinasa mpivarotra solika. Manampy ny haben'ny doka ny fisian'ny olo-malaza mpilalao sarimihetsika, izay misolo tena ny marika.

Karazana fanomezan-tsiro sakafo izay nalahatra eo ambony talantalana tranom-barotra lehibe iray samy manana ny vidiny avy, misy ny tsiron'omby, ny tsiron'akoho ary tongolo gasy sy persily.

Fampielezam-peo iray miloko volondavenona natao eo an-talantalana ho amidy, roa hetsy ariary no vidiny ary ankoatrany ahafahana mihaino ny onjampeo aminy dia azo andefasana kapila sy horonam-peo ihany koa izy.